Buɣi bahi n gbaai so dilana maa pili la zupiligu piɛlli ka buɣi bahi maa ye nɛɛn sabila gbaŋ piɛlla nyɛ buɣi bahi maa shɛba ka bi shɛba nyɛ gbaŋ sabila.

Loori n nyɛ sarati ka niriba zɛ di gbuni ka ye liiga piɛlla ka shɛba ye liiga zɛhi ka tihi ko n gili ba ni maa ni ka loori shɛŋa yi palli maa polo kani na.

Gbanpiɛla niraba ata n tam zuɣusaa bi nyɛla buɣum tuma yili nima ka yino yɛ liiga dozim ka pili zipili dozim ka bi gbubi gbaŋ ka ŋunbala maa pili zipiligu zaɣ piɛlli ka ŋunbala maa mii yɛ liiga dozim ka pili zipili dozim

Gbaŋ piɛlla mini gbaŋ sabila n laɣim za polo ni ka tia bɛ dinni ka bi niŋdi piibupiibu ka bi za yili gbuni ka tia zaya ka bi shɛba ye nɛɛn piɛlla.

Daa biligu shee ka paɣaba nirabaata ʒɛya ka bi zaŋ kamantoosi soŋ ka shɛŋa bɛ tahali ni ka paɣa maa shɛŋa bɛla piɛri ni ka yili ʒɛya ka chɛmsi taha nyɛ din pa dizuɣu

Salo n za luɣu yini ka bɛ gbibi anfooni binyɛra buɣubahi nyɛla ban be dinni ka bɛ niɛma maa nyɛ zaɣa sabila ka yino za sunsuuni ka bini tam tingbanni sheli zuŋu maa ka di kama nyɛ zaɣa tampiligim.

Duu n dihi naɣachiinsi ka niriba pam n laɣim be dipuuni paɣaba biɛni ka dabba biɛni ka bɛ zaŋ binyera n tam teebuli nima zuɣu bɛ sheba nyɛla dabba ka sheba nyɛ paɣaba.

Gbansabila n ʒi duu bɛ zila kuɣusi zuɣu ka teebuli za bɛ sunsuuni ka binyera pa teebuli maa zuɣu ka anfooni nyɛ din tabi dikpina.

Piibu piibu tuma yili nima ka paɣaba bɛ din ni ka dabba bɛni ka shɛba ʒi kuɣusi zuɣu shɛba mi ʒila tingban ni.